Umwana umufiti wasutile bunyaasi nga buli mukhasawu wavutyukhile khumurwe kwewe, alikhuninikila khushiguddo shino nga iburangisi iliyo kusaala kwesiyembe kubofu

Jnguke yabonikhile nga yasutile kumukhono kumulayi mungaaki, amala kumukhono kumunyeletsi yakulele shimbi ni kumurwe kwayo. Inguuke yino ili musiiru nga mulimo bilimwa bye kamasaafu kamakali.

Bano bali babaandu be'family nga mayi wekhale ni'bibyana bye bifiti, khalala khakwarile tsingubo khakhandi Khali bukhuna nga mbawo ingubo yosi tsana taa mayi ukundi Ali khukhweya khukutiyi nga wandaye wawe wakwarile ingubo imbesemu wemile iburangisi wawe

Sisyombekhe, nga Sisyombekhe shino shili akhulala e gorofa nga bakholelawo business tsa mobile money iya airtel ni MTN amala khungaaki ba betingilakho, iliwo i'ngaafu ili khubirira abweeni we tsinzu tsino.

Umwana umufiti akulisa tsi nyanye watsisuzile mu’khepo wakhabikhile asi amala wa’ambile tsi’nyanye tsindala tsili mukhavela tsindobe watsisutile mungakyi khumurwe kwewe amala asutile no silingi nkumi bili mukhono mukhundi .

Babaana babili nga iliwo mutwela wena wenamilile wakwarire i'tshirt, ukundi wakwarire isaati weboyele lusiipi mumilo bali simbi ne ipikipiki khaba pozinga sifaani.

Umusaani mutwela wakwarire i'longi imwaanga ni i'saati nga ilimo bu line bushiha ni buniina, wa'ambile i'siimu mukhoono ali khuminakho, wayiboha ni khapangiri khu mukhono khamatongo bumaali.

Shikudo sha maram shashikhila awo shimbi ni shell isi bakulisila kamafura ke tsi pishipishi ni ke tsi motokha, itayi iyo iliyo bisaala bikali ni tsinzu.

Ingukye yekhale musiru nga ili khubuta shekhulya namwe litunda ukhwama musiru mwene muno ,musiru muno mulimo bilimwa bikali nga bilikho kamasafu kamalali .

Baloosi ni basakhulu bakali bekhalakile mu tsindebe khu lwanyi lwe lisomelo nga belekhanisile kamabanga akari abwe, basawu bakwarire tsi mask bali khubakendamu, iliwo umusawu uwe ngasi uli khureba umuloosi mutwela.

Tsingafu tsingali nga tsili murangi inandafu tsili ni tsintsika tsiboofu nalundi tsindeyi tsintsika tsino tsili tsiwaanga tsili khuchendela khulukudo nga shibonekhana tsili khutsa khwaya, umundu umwayi watsilondelekho i'nyuma

Basoololi babili bali khulyaato nga umulala ali khufuga ukundi wemikhile ali khuwanya lutimba munyanza atsa khuwamba tsi'ngeni abenga alu ayolaka ale mulyaato, ilimo kameetsi kamakali munyanza yino

Italaanyi imbofu nga yakonele musiru nga mulimo kyimilimwa kyino kya green green yalolelele iburangisi italaanyi yi iliwo shesi khelolelela.

Babandu bakali bemile mu line khulwanyi lulala nga babandu bano bakwarile kyimikhoyi bebowele mumilo bipangiri bi’wanga , babandu bano bali bakhulu bonyene , inyuma iyo iliyo bisala ibyoma.

Luno luli lulimilo nga babyalamo nasimya ,nasimya uno ashili khutsowa bulayi taa nio arurire ashili umwana mufiti nenga lulimilo luno luli lumali lubonekhana luli lugimu nabi.

Babana be somelo bakwarire uniform ni tsi sweater bekhale Khu tsi foam amala bawambile tsimbisho tsisona tsingubo mukhono bali khusona tsiwuzi bamisemo tsi sweater.

Khayuu kheliloba nga mula mulyango baramo i'curtain ili murangi iya blue, khayu khano bakhamalila liloba nenga bashili khwilulawo taa khayubotokhelela ni lusukhu lwekamatoore kalimo kama'angafu ni kamana

Kamaato kamakaali kemikhile khundulo khwe nyanza Amala babaandu baliwo bakaali simbi ni kamaato Kano, iliwo umusani wakwarile I'vest, wasutile ibindu alikhutsa khubikha mulyato litwela

Tsinguche tsingali nga tsili musiru nga musiru muno mulimo bunyaasi buleeyi, iliwo indala ilikho litsune liwanga khumurwe kwayo, ichindu yakonile ilikhulya carrot Amala tsiramile nakyo khatsilya butunda

Tsimwani batsirere khusowani iye bumba tsimwani tsilimo nga iye kamatunda imbisi, ni ndobe nisi baasha bomisa , yabaawo isi baasha amala bomiisa balu yaloba khusha bulaayi taa, yabaawo iya lala iye isi baasha yechelamo buufu

Tsingafu nga tsindala tsili muranji inadafu, tsili ni'tsinstika tsindeyi nalundi tsimbofu, ilimo ni tsingafu tsimali nitsitsindi tsilimo kamapala kamarandafu ni kamawanga tsili mukewa khatsaya bunyaasi

Umuzeyi ali mukunda wa'ambile khakhepo namwe khaselo mukhwawa mwewe khalimo bumitso, ali khumitsa mukunda muno namwe nyala khuba fertiliser khuba wemikhile mubilimwa bye kumucheli

Umwaana umusoreri umufwiti, kha ayisa tsingaafu tsingali nabi nga ali khukendela khu luguudo lwa marram. Khundulo khwe Luguudo khulikho bisaala ni kamatoore ne ibweni isi khatsya iliyo tsinzu, shibonekhana umwaana uyu ali khulotisa tsingaafu tsino.

Kyimiyembe kye dodo ,nga kyimiyembe kyino kyili khu'shisaala amala kyili muranji imbesemu nga shisinza shili sha'green ,kimiyembe kyimimiliyu ela kyatokota bulayi

Babana besomelo balekelwa bakwarile uniform nga babili bakwarile tsi t-shirt tsimbesemu nibinyasa bya'green bekhale khutsiform balikhusona tsi'sweater

Umundu ali khufuga lilyaato nga wawambile shikango washisutile mungaki ali khutsa khukuwa kametsi bali khumetsi kano kabonekhana kali nga shitoobo nenga kalimo kamakali, khundulo khulikho i'nzu isi bakonamo ni lukingi lwe libaale busa

Lino ligari lisuta babandu ni bibindu bikali lili khubirira khulugudo lwalyo nga lugudolu lwabirira shimbi ni khayu amala khayu khano bandu bemikhilemo babonekhana batsa’khunina muligari lino.

Khano khali khakhanyafu ,khaninile khubisaala ,khali ni tsiranji tsingali nga bisinza bilala bili bibeseemu bibindi bili bye green ,khakhanyafu khano khashusile kumurwe khali khulola lubeka lunyeletsi

Khano khali khatale ,khatale khano bakulisilamu ibindu bikala nga bakulisila khunduro khwe lugudo balawo bimavulu bibashingilisa kumumu basubuzi isi bikhala ,babandu bakali bali mu khatale khano ni tsi motoka tsi birira khu lugudo .

Umwana mufiti elah nga umwana yuuno Ali umukhana alikhufuka kumukulu namwe kumupilingiti inyuma weshishombekhe shesi bombekhela kamatafali, alikhubira khukhamwani nalundi atsakhubirawo khukusaala

Babandu bataru babonekhena bali khurobaka tsingeeni mumeetsi. Babandu bano ilimu umwaana umufwiti wakwarire kha kofila kha blue khu murwe wa'ambile i'ngeeni khumulobo walomile ari syino shilayi nabi.

Inguche yekhale khukusaala Amala ye'ambile kumukhono kweyo khulusocha, inguche yiino yasamile mukhanywa Amala ili muranji immali ili musisali

Basunga tsi bendela tse kamanambo kamaakali kakhali matwela taa nga tsi bendela tsino tsifura bukali tsilimo iranji imbesemu nga mulimo iya Uganda, no iya kenya ne kamanambo akandi .

Khangafu nga khemile inyuma we lifumbilo isi bombekhela mumakoko khangafu khano khali murangi inandafu na lundi khali ni tsinzika tsindeyi Ate nga tsili tsimbofu naabi. .

Umundu umwinyayi we kumupiila wakwarile tsi uniform tsimbesemu ni tsisokisi ni tsingaato amala wemikhile khushisawa namwe shisawa shino sishilikho bunyaasi ta shili iburangisi we lisomelo.

Babandu bataru bali khulyaato bali khufuga nga mutwela wa'ambile kumulobo mukhono mwewe warosile mumeetsi Ali khutsya khuloba tsingeni ,amala akundi wemikhile iburangisi wa'ambile shikango mukhono nga uwekhukari abonekhana umwana

Shino shirimba nga shilimo tsinzu tsindeyi tse tsigorofa, shirimba shino shilimo tsingudo tsa corasi ba bandu babirirakho ni tsimotokha, ba bandu bakali luwande lulayi iliyo baba- tsimotokha tsemilewo tsikamunye.

Babana balekelwa nga bakwara uniform uwe tsi t-shirt tsimbesemu bali mushibina bekhale bali khusoma bitabu umusomisi wemile ibweni wawe ali khuwandikha bilomo khulubawo.

Luno luli lukyewa nga lulimo bunyaasi buleyi ni busala bufiti buri amala bisolo bikhali bitwela ta bili ukhwaya bunyaasi mulu’ kyewa luno.

Basoleli bataru bali khukhupa kamatafari nga mutwela wemile shimbi ne inyungu, ukundi waambile i'wilbarrow namwe ligaali akhatsukha kamatafari ba kabe nga bakapanga, kamatafari kano bakapangile bali khutsa khukosha.

Umundu wakwarire i'kofila ili mu rangi ya nabinzaali, ali khukhweesa tukutuku nga wapangilekho bindu bikali, bilala bili mu khasawu, bibindi mu tsi box amala wabiboyile kumukosi, wabiboyele khu tukutuku. Ibweeni isi khatsya iliwo uwa bodaboda usutile umusabasi khu pikipiki.